agu mininni roori manka mittu manchi sagalete mine roore anga yite agi kaihu gedensaanni babba'itino agattote dana horonsi'rara yee dimbissannonna dimbissannokki agatto hajace pillaaqootesi gari aganno daafira babba'litino agattote dani giddosanqafamile

boondumbate yaa daddalu daddallanni doogo ikkite babbaxxitino higgete woxxe ikkino daddalo babbaxxitino bassanni gamba assine giddeetunni gibire murrikkinni daddallanni daddalooti yaate

hiraanchu manchi hirate yee dikko shiqqi assannori mmeere kalaqamu jiro babbalitino kalaqamu jiro shiqqi assanno hidhaanchu manchi kayinni hidhara hasi're no richo godanisi giddo amade birra kaashe angasi amade dikko fulanno hulinoo lamunku mitte xaadde hiraenna hixate mereeshsha ha'rissanno dargaati

bura woxeexi yineemmowee dikkote giddo mittoricho dhineemmo weetenna mittoricho hirreemmo weete mimmitinnke ledo hidhatenna hirate mereeshsha harrisiisannunke joogooti

gobbayidi daddali woxu amadaano yineemmuri gobba gobbayidi daddalloonni daddali woxo amaddannore ikkite gobba gobbayidi no mitte gobba te'e gobba ledo mimmitinsa ledo dadda'litanno doogo kalaqatenna dadda'litinoha daddalu harinsho gamba assite woxe amaddannoreeti

xa yannara dikkote giddo hiratenna hixhate mereersha haransanniwa ikkite hidhaanchunna hiraanchu hidhaanchu abbino iqqinna hiraanchu hidhara dayino iqa lamunku minnitu ledo gamba yite sumuu yite baatooshshe fushshitanno mittu uduunnichira baseeti

dijitaalete baatooshsheeti yineemmohu xa yannira zemenaawenna yannate amodisiisa mino baatooshshe ikke leellanna baankite mine mannu woxxino birra bankite loosaasine dambanyisira kaffaltannohu tenne doogonni baattanno yaati

konni daafira duuchunkunni boondu oduunnichooti woy boondu loosooti yineemmohu daddalu widira gaamamannowa ikkino daafira koye higge woxxe looso duuchunku loonseemmokki gedenna higgi woxxe ikkino daddalo daddalleemmokki gede duuchunkura qorophoo ikkahsi

dagate afansha shiqisha yaa lawishshu gede mittu massagaanchi massagayino dagara loossanno loosi injiishshi injeeho kalaqanno garinni babba'litino eote sixootu garinni mittu mittunka qixxeessino deerrinni shiqqe asse aanno afanshati

dikko woy supermaari keettete yineemmori shiimammaadda richo hidhineemmoha ikko jacabbaannare hidhineemmo base ikkite dikkote mannu mimmitinsaleno hasi'rino hasatto wonshi'ranno baseeti yaati

dikkote yineemmo woyite qochummu mereero calla afantannota ikki tukkinni mite mite yannara mannu baadiyyete akkabaawe dikkote ha'rinsho ha'risa dandaanno yaate

bankete aplikeeshincho xa yannara lowo geeshsha bankete horose maatiro magari horonsi'neemmoro woxe mittuwiinni wolewa magari sayinseemmuro kultannonketa ikkite qallaaluwi silkenkera giddo wodhine fa'nine sayisanna hadha horonsi'ne

dijitaalete baatooshshe xa yannara hala'ladonni horonsidhe afantannoti gobbankira lemiina sitte bankuwa ikkite shiqqi yitannoti duuchanti horonsixxannohu konni baatooshshi garinninna gillisa weduuchanti koye garinni mimmitu ledo tiransfere ass sayissatenni horonsixhannoo

dikkote yineemmoti lawishshu gede baadiyyete geddidgiddo dikki'nanni dikko mittu manchi kalaqamunni noosi jiro haa're wolu manchira nookkihura e wole xaano noosikkita mimmitu ledo sooriratenni dikkote widira gaammanni

dikkote yineemmoti hidhaahunna hiraahu xaadannowa ikkite hidhaahu hidhannoricho hidhara marannowanna hiraahu hiranno iqa uduunnicho haa're gamba assi shiqannowa dikkote woy supermaarikeetete yine hooffinano

hidhatenna hirate mereershi gumulamaannohu lamu manchi mereero ikke insano idhaanchunna hiraanchu manchi mereero mimmitinsa ledo soorridhanno garaati yaate

dagate afansha shiqqi assara loo geeshsha hagiidhitannonna loo geeshsha daga hagiirsiisate yine bapahitino afanshu dana loosinsa garinni ikko loosinsa qeejchinsa bikkinni mitte dagara babba'ino garinni afanshu qixaasso qixeessa dandinanni

onhellayaanete hixhanna hi'rama muli yanna kawaahana finota ikkitanna onhellayaanete mannu dikko fulikkinni minesi hee'renni qooxeessisira hee're minesi hee'renni qallaalunni hixxanno hiqa hajaccanno do

dikkote yineemmowete lowo geeshsha xaa yannara gobbankera afantinota ikkitanna babbaitino uduunnicho lawishshu gede sagale uduunne caamma hattono woleno kure lawinoricho marre hidhate afi'neemmo base dikkote yinanni

maga'nate mini owaanteti yineemmoti magano magansidhanno mannooti mittoowa gamba yite insa insaneewanni maganinsara huuccidhanninna agalaggaltanni mitte hedonninna mitte assawenni kalaqaanchinsara ayirrinye uutanno base tiyaati

onilaanete idanna irama xaa yannara gobbankera hala'la nafi hooggowa ikkiro mittu manchi lawishshu gede addi sawaanounna awaasa nohu mimmitinsa ledo one hiraahunna hixaawu xaadduhu gede insaanni hidawu isimamae iraawu kinni hidhaawura minira daanno gede hajajeenna suyinna manchu qallaalu doogonni minesi hee'renni hixate hasi'rino hihiqaihanno

dimbisanno agattote dani yineemmori biira lawinori ha'raqe babbaxxitino hattono dimbisannorichinni loonsoonire ikke alkoolete widira gaamamannorichooti yaate

buru woxi woy kaashe birraati yineemmohu xa yannara gobbankera baxxete miqicho woy dugugguru miqicho ikke babbaxxitino gobbankera iillitanno qarra tirate mitte mitti gilli sawenkeranna heeshshonkera xaadannoricho doogo kalaqi'rate doogo kulannoha ikke xa yannara bizenya morm afi'ra didandiinyanno

boondubbate yineemmori gobba gobba hedi ikko gobba giddoo di'annore uduunnicho ikke cawa eo mengistete e'annota qannasannoha ikke mengistete giwire murrikkinni gattate maaxamme babba'eo garinni abbine hirranni uduunnichooti